Ngeu mweni mukuvo tinoona kuti hosha dzinosiyana-siyana, uye kune hosha dzinota puridzwana kune hosha dzinota puridzwanwa ngepa bonde koita dzebesha zvinosiyana, ngekuti muntu une iri.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti hosha dzinosiyana-siyana mukati mwendaramo dzedu, uye vantu vazhinji tinosisa kunge teibetserwa kubudikidza ngekuchengetedza upenyu hwedu.

Mwazviziya here kuti hosha dzinosiyana-siyana mukati mwendaramo uye chinohina hosha mutombo yatinopuwa mukati mwezvibhedhleya tinosise kuende kuzvibhedhleya pona patinozwa kuti tino....

Mwaizviziya ere kuti hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo dzevantu kune hosha idzo dzinoita kuti makumbo apande koita dzemundani dzekuti muntu unobaachaya manyoka emene mene.

Zvinosiyana siyana kakurutu ponapo patinoona kuti vanthu vazhinji vanozwa hosha tinosisa kuenda navo kuzvibhedhleya kuti vanodetserwa kuhloyiwa kona ikweyo.

Igwinyiso mukati mwendaramo yedu tinoziye kuti hosha dzinosiyana-siyana kune hosha dzinokonzerwa ngekuwata pabonde koita hosha dzinokonzerwa ngekutapurirwana ngebesha.

Igwinyiso remene-mene tikaringira nyamashi unouyu tinoona kuti hosha dzakasiyana-siyana dziriyo, uye hosha dzinosisa kudzivirirwa kubudikidza ngekupuve mitombo inoenderana nehosha yayo.

Nyamashi unowu tinoziya kuti hosha adziperi mukati mwendaramo asi tinokona kudzidzivirira kana tikabatwa ngehosha tinosisa he kupuwa mutombo unonyaradza hosha yakhona .

Hosha dzimweni adzirapiki asi dzinokone kuderedzwa sehosha yeshura matongo muntu unotomwe mutombo upenyu hwake hweshe kuti arambe akagwinya.

Hosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo dzevantu. Tikaningira kunehosha dzebesha koita hosha dzinokonzera kuti musoro upande kana kuti pakotsire muntu.

Igwinyiso hosha dzinosiyanasiyana mukati mwendaramo ,tikaringira kune hosha dzinobata vantu vechidzimai toitawo hosha dzinobata varumbwana asi dzinosisa kurapwa kuzvibhehleya hosha dzona idzodzo.

Hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo. Tinoningira kuti hosha dzimweni muntu unosisa kunge eidzivirira kubudikidza ngekuenda kuzvibhedhleya kuno hinwa .

Ngendaa yekuti hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo tinoona kuti nyamashi unowu hosha dzakurapika tichishandisa mitombo yakasiyana siyana. Izvi zvinobadetsera yaamho.

Zvakadini kunaka kuona teienda kuzvibhedhleya kunorapwa hosha dzingadai dzakatimomotera. Mukuvo dzimweni tinosisa kunge teipuva mutombo apo patinoonekwa tine hosha.

Munozviziya ere kuti ndaramo yemuntu yakasiyana neye umweni muntu. Ngekuti hosha dzinobata dzakasiyana-siyana. Kune hosha dzepabonde koita hosha idzo dzinobatanidzirwa kubudikidza ngedzinza.

Igwinyiso remenemene hosha dzinosiyana mukati mwendaramo tinoningira juti kune hosha idzo dzinokonzerwa kubudikidza ngezvirwere zvepabonde toona kuti zvinorapika sei tosiyana ngezvebonde.

Mwaizviziya ere kuti mundaramo, vanthu vanorwara ngehosha dzakasiyana-siyana. Uye hosha idzi dzinosise kudziirirwa, kubudikidza ngekuenda kuzvibhedhlera, ndiko kwona kwetinodetserwa kuhinwa hosha.

Ndaramo yakanaka maningi ngekuti mundaramo munonaka usina hosha inokumomotera ngeiyi ndaa tinoona kuti muntu kuti urwise hosha unosisa kuenda kuzvibhedhleya kona kwaunoporeswa.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu vantu vazhinji vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngekuenda kuzvibhedhleya. Tikatarisa nyamashi tinoona kuti tinodetsereka.

Imweni nguwa tinoona vantu vemuzvibhedhleya veiuya mukati mwemuganga wedu, kufundisa maringe ngezveutano. Izvi zvakanaka maningi, ngekuti vantu tinogara tine chenjedzo kuti hosha inorapwa sei.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti mukati mwendaramu dzedu tinosisa kunge teiziya zvakakoshera utano ngekuti utano chiro chakanaka maningi mukati mwendaramo uye unosisa kungwarirwa.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti mukati mwendaramo yedu t vanthu vazhinji vanekodzero uekuenda kuzvibhedlera izvi zvinodetsera yaambo kuti vanthu vagare vakagwinya mundaramo mwavo.

Iii akhiti woye, utano chiro chakakosha. Teshe tinosisa kuchibatira padera ngekuti utano hukashaika apachina muntu. Muntu rinenge ratoguwa, ngeiyi ndaa tinosisa kuenda kuzvibhedhleya kundohlowiwa.

Ngeumweni mukuwo teshe tinozviziva kuti tikapinda muzvibhedhlera mune vantu vanofundisa vamweni vantu maringe ngezvehutano kuti hutano hunokosheswa sei mukati memutumbi wemuntu.

Mukati mwendaramo dzedu, vantu tinosisa kuziya kuti upenyu hunosisa kungwarirwa kuburikidza ngekuenda kuzvibhedhleya kunohloyiwa mukuwo ngemukuwo, nekumwa mvura yakachena.

Igwinyiso remene mene tinoziya teshe kuti mundaramo yedu atizi kungwara. Tinosise kuenda kuzvibhedhleya kundohloiwa maringe ngezveutano, ngekuti utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo.

Kakuru kakuru utano chiro chikuru mukati mwe upenyu hwe muntu ngeiyi ndaa muntu unosisa kuramba eyi vhenekwa maringe ngezve utano hwake kuti awonekwe kuti ungadai ere asina hosha.

Tikaringira nyamashi tinoone kuti muntu weshe anosisa kunge anekodzero yekuende kuchibhedhleya. Ngekuti kuchibhedhleya ndiko kunobetserwa vantu vazhinji vane hosha dzakasiyana-siyana mundaramo mwavo.

Maizviziya ere kuti nyamashi unowu vantu vanosisa kuenda muzvibhedhlera ponapo pavanoda kuhloyiwa kuti vakwanise kudetsereka mukati mwendaramo yavo.

Igwinyiso remene-mene tikaningira nyamashi unoo tinoona kuti hutano hwendxondo hwakakosha maningi mukati mwendaramo yedu ngekuti hutano uhwu hunoita kuti muntu akwanise kuramba akagwinya.

Igwinyiso remene mene, nyamashi unowu hutano hwendxondo hwakakosha maningi ngekuti hunoita kuti vantu vave vantu pane vantu uye vakone kushandidzana nevamweni zvakanaka kumishando kwavo.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti vantu vanorarama ngeurwere hwakasiyana-siyana. Kune vantu vane urwere hwendxondo dzisina kukwana. Vantu vona avavo vanokone kutokuchaye pama weihamba.

Igwinyiso remene mene tikaningira nyamashi uneyu tinoona kuti vantu vanorarama neurema hwakasiyana siyana kune vantu vaneurema hwekuti ndxondo dzavo dzinenge dzakashota

Dzimweni mukuo tinoona kuti kakurutu kakurutu vanthu vanosise kunge vane utano hwakakwana hwendxondo nekuti ndihwo hunoite kuti munthu akone kugarisana nevamweni zvakanaka mukati mentharaunda .

Nyamashi utano hwendxondo hwakakosha maningi mukati mwenyama yemuntu ngekuti ndiho hunobhuya muntu unokona ere kugarisana nevamweni zvakanaka mundaraunda.

Maizviziya here kuti utano chiro chakakosha mukati mwendaramo yemuntu, ngekuti, utano hwendxondo hunokhomba muntu kuti ungakona here kushandidzana nevamweni muntaraunda mwake.

Maizviziya ere, kuti nyamashi tikaningira mukati mwenharaunda dzatinogara tinosisa kukoshesa chiro chinonzi hutano hwendxondo. Ngekuti ndicho chakabakosha yaambo mundaramo.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya mune ndau idzo dzino hloyiwa vanthu uye mune ndau idzo dzinochengetwa vantu vanenge vafa zvitunha kuti zvimbotonhorerwa.

Igwinyiso remene-mene, nyamashi unouyu tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya munoshandiswa kuti midziyo yakasiyana-siyana, kuti iite mishando iyo inosisa kuitwa ngemadhogodheya.

Igwinyiso remene-mene yamashi unouyu tikaringira mukati mendaramo yedu, tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veienda kuzvibhedhleya kunohloiwa ngazi yavo vakwanise kubetsereka.

Maizviziya ere kuti nyamashi unowu tikaningira mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune vantu vano shandemwo vanoziya maningi ngezve mutombo. Tikaningira hee tinoona kuti vantu ava vanosisa kutibetsera pona patinenge teida.

Mukati mezvibhedhleya tinoona kuti vantu vazhinji vanogumemo uneapo pavangadai veida kudetserwa kubudikidza ngenyama dzawo dzinenge dzeipanda kuti vapiwe mutombo .

Igwinyiso remene mene tinoziya teshe kuti mukati mendaramo kune zvibhedhlera zvakanasirirwa isusu hino ngeiyi nda tinosisa kuenda kuchibhedhlera kana kuhloiwa maringe nezvehutano.

Michina kana kuti dzinoningira mukati mwendaramo dzedu, tinoona kuti vantu vazhinji, vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekuenda kuzvibhedhleya, ngekuti kundau iyi, kunodetserwa muntu weshe une hosha.

Ndiani waiziya nyamashi kuti kuzvibhedhleya kunoshanda vantu vakatoendawo kuzvikora zvepadera kuti vashandiremwo mushando wavo uwu ngeimwe ngeiyi ndaa tinosisa kuvagonda panenge vechitihina.

Tinosisa kakurutu kuona kuti mundau dzatinogara mune zvibhedhleya ngekuti chibhedhleya chinobaatiponesa ponapo patinozwa kuti nyama dzedu dzopanda tinosisa kugumeyo topuwe mutombo.

Ngeumweni mukuwo atete angu akabarwara kuda kufa kwemene takaenda navo kuzvibhedhleya asi tisati taenda takafonera movha yekuchibhedhleya ikauya ikavatora hino zvinezvi votorumba.

Igwinyiso mukati mezvibhedhlya tinoona kuti vantu vanofundiswa zvakasiyana-siyana. Kuti vakone kuzodzingwarira mune ramangwani ravo, uye vamweni vanotopuva mutombo kana vabatwa ngehosha.

Maizviziya ere kuti mukati mendaraunda dzatinogara tinosiswa kufundiswa maringe ngezveutano? ngekuti utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo yemuntu.

Ngendaa yekuti utano chiro chakakosha vekuzvibhedhleya vanopota veihamba veifundisa vantu maringe ngezveutano kudzivirira hosha dzakasiyana siyana mundaramo yavo.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati meupenyu hwe vandu ,vandu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano utano chiro chakakosha maningi vandu vanofana kuchiziva

Ku fundiswa maringe ngezve utano kwakabai naka ngekuti hosha ikabuda vantu vanokone kugadzire mitombo chimbi chimbi kuti vantu vasaramba veifa mukati mwe ndaraunda.

Igwinyiso mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune vantu vanohamba veifundisa mungaa muntaraunda, mungaa muzvikora, kufundisa maringe nezveutano, chakakoshere kuchengetedze utano.

Utano chiro chakakosha. Kuti muntu uve neutano hunge weigara zvakanaka, weirya chikafu chinowaka mwiri uye weimwa mvura yona inenge yakachena kwete yakasvipa.

Igwinyiso remene mene tinoningira kuti nyamashi mukati mezvibhedhleya munofundiswa antu maringe nezveutano, uye kuti vantu vagare vane utano mukati mwendaramo dzavo.

Maizviziya ere kuti mitombo inoshanda zvakasiyana siyana mukati mwendaramo hino vantu vanosise kudzingwarira kuti vagare vakagwinya mitumbi yavo uye vagare veyirumba.

Igwinyiso re mene mene vantu vano sisa kunge veyi ziya maererano ngezve utano hwawo asi muntu angoziyi utanozve tino sisa kufundiswa ngeano ziya nge zvazvo kuti huno hamba sei.

Vantu vazhinji vanoziya zvakanakira kuti uende kuchibhedhleya, ngekuti kuchibhedhleya kunotetserwa vantu kuti vafunde maringe nezveutano uye vahloiwe.

Igwinyiso remene mene tinoringira kuti mukati mwentaraunda dzatinogara tinoona kuti vantu vekuzvibhedhleya vanopota veiuya kutifundisa maringe ngezveutano. Izvi zvakabanaka maningi ngekuti tinogara teiziya.

Utano chiro chakanaka maningi mundaramo yemuntu uye vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano kuti vodzivirira sei hosha dzaka siyana siyana dzirimwo mu kati mweupenyu.

Zvakadini kunaka kuona vantu vemuzvibhedhlera veihamba veifundisawo maringe nezvemitombo kuti mitombo tinoishandisa sei uye tinosisa kudini kuti kuhina pane hosha.

Igwinyiso remenemene, tikaringira nyamashi tinoona kuti mukati mwe Ntaraunda dzatinogara kune vanthu vanofamba veyi bhuyira vanthu maringe ngezveutano veyi fundisa hee ngezveutano.

Igwinyiso utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo yemuntu ngekuti utano hunosisa kungwarirwa mukuwo ngemukuwo kubudikidza ngekuenda kuzvibhedhleya kunovhenekwa ngazi.

Hino ngekuti vantu vazhinji vanosise kunge veidetsereka kubudikidza ngekuhina hosha dzakasiyana siyana tonofan kuvapa fundiso maringe ngezveutano.

Ngekuti vantu vazhinji vemundaraunda havazivi nezveutano vemuzvibhedhlera vanopota vehamba veitifundisa hee ngezveutano kuti hutano hunodzivirirwa sei.

Igwinyiso remene-mene, tinoringira kuti mukati mwendaramo vantu vanopinda mukati mwezvibhedhleya ngenyaya dzakasiyana-siyana, vamweni vanenge veida kufundiswa, vamweni vanonga veida kuhloiwa ngazi yavo.

Maizviziva here kuti muzvibhedhlera vantu vakapindemwo kundohinwa hosha dzakasiyana-siyana uye vane gonda rekuti Kune madhokoteya nana mukoti varimo vanohina.

Ngendaa yekuti muzvibhedhleya vantu vanoenda kunohinwa hosha, tinoona kuti mune vantuwo vanoziya maringe ngezvemitombo .Vantu ava vanosisa kutidetsera nekutibhuira maringe, uye zvakanakira mitombo.

Vantu vazhinji tinenge tiyiyenda muzvibhedleya kuno detserwa, ngekuti muzvibhedleya munomomo tinowona kuti vantu vanenge varimo, vanoziya zvavanoita mukurapa vantu.

Ngenyaya yekuti utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo yedu. Uye utano hunosisa kunga hweivhenekwa muzvibhedhleya. Muzvibhedhleya ndimwo mune anthu anoziya maningi ngezveutano.

Ngendaa yekuti vantu vazhinji havana chavanoziya maringe ngezveutano. Vanosisa kuenda kuzvibhedhleya vofundiswa maringe ngezveutano, uye kuti vodzirira sei hosha dzakasiyana-siyana.

Meizviziya here akiti woye, kuti mukati mendaramo yedu tinosisa kuenda kuzvibhedhlera kundohloyiwa maringe ngezveutano hwedu, nekuti kuzvibhedhlerako ndiko kwatinohloyiwa zvakanaka.

Igwinyiso remene-mene Muzvibhedhlera mune zvingwari zvinenge zvakanyorwa .Ndizvo zvinokuronzera kuti uyende kuri koodetsera mukati wechibhedhleya mwona umwomwo.

Mwaizviziya ere nyamashi unouwu kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana uye mune vantu vakasiyana-siyana vanoshandemo vanokone mishando yavo?

Igwinyiso muzvibhedhleya munoshanda vantu vakasiyana-siyana, munoshanda madhogodheya avo vanotirapa. Moshanda vanamukoti avo vanotipe mutombo kouyavo vana mutyairi vanotitakura pona patinenge teirwara.

Mukuwo dzinosiyana siyana dzekuti vanthu vaende kuzvibhedhleya ngekuti hosha adziwiri pamwe asi ukabatwa ngehosha unosisa kuenda kuzvibhedhleya kona kwaunodetserwa.

Ngendaa yekuti antu azhinji tinosisa kudetserwa pona apo patinoenda mukati mezvibhedhlera tinotarisira wo vantu kuti vange vakagarisika uye vasaita misikanzwa yepabonde.

Mukuwo umweni ukapinda muzvibhehleya unoona kuti mune zvekugarira pona apo paunenge wakamirira kuhinwa kana kuti mukuwo wako usvike, unenge wakatogara kana pachituro.

Nyamashi tinoningira toona kuti mukati mwezvibhedhleya, vantu vakatame mitau mitombo mukati mwona umwomwo, vanosisa kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo ,izvo zvisingayami mutombo kakurutu.

Zvisina kupokana tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya mune mitombo asi tikatama mitombo mukati mwezvibhedhleya azvitauri kufa ngokuti kune mitombo inotengeswa muzvitoro.

Igwinyiso remene mene mitombo inosiyana mukati mwendaramo, tikaningira nyamushi tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kuzvibhehlera kunopuwa mitombo uwo wekudzirira hosha dzakasiyana siyana .

Maizviziya ere kuti kune mitombo inopuwa vantu vane ropa risinganyanyi kuhamba zvakanaka mukati mwemutumbi wavo ngekuti vanozotobatwa ngeiyo hosha inouraya kubudikidza ngekupa.

Maizviziva here kuti mukati mezvibhedhlera mwedu vazhinji tinoenda kundopuwa mitombo mitombo iyi inosisa kuva detsera pona apo pavangadai veizwa kuti vane hosha.

Imweni mitombo yetinoona muzvibhehlera inoshandiswa kudzivirira hosha mukati memutumbi vemuntu. lzvi zvinoshanda yampho ngendaa yekuti muntu unenge ogara akagwinya.

Nyamashi tinoona kuti mitombo mizhinji yakabaanaka yaampho. Kakurutu pona apo muntu paanopuwa mutombo, unosise kuchinja kana arwara, otogwinya nyama dzake.

Nyamashi unouyu tinoziya kuti tikagume mukati mezvibhedhleya tinoona kuti mune mutombo yakasiyana-siyana. Imweni mitombo inoshandiswa kudzivirira hosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso mitombo inosiyana mukati mwendaramo. Tikaningira nyamashi tinoona kuti mitombo imweni inosisa kunge yeidetsera vantu vakasiyana -siyana uye vantu vane hosha.

Zvakakosha maningi muntu kuti uende kuzvibhedhleya kwona uko kwauno hloyiwa wopiwe mitombo dzimweni mitombo ndedzekuudziirira hosha kuti dzisabata mukati mwemutumbi wemuntu.

Gwinyiso remene mene, nyamashi tikaringira tinoona kuti kune mitombo yakasiyana siyana. Mitombo iyi inosisa kudetsera vantu kudziirira hosha dzakasiyana siyana dzingadai dziri munyika.

Ngendaa yekuti mitombo ino siyana-siyana, kune mitombo yakanasirirwe kuti idziirire hosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo yemunthu, kwoitawo mitombo iyo inohina hosha.

Inyaya yekuti nyamashi unoyu mitombo inoshande zvakasiyana siyana uye vantu tinosisa kunge taidetsereka kuburikidza ngekuenda kuzvibhedhleya ndivo vanotibhuyira mutombo wokumwa.

Nyamashi tikaningira mukati mendaramo tonoona kuti kune mitombo yakasiyana siyana pane mitombo inohina hosha nemusoro unopanda kozoitawo mitombo inoita kuti hosha isabata antu.

Maiziya here kuti mukati mwezvibhedhleya tinosisa kuona mitombo, iyo mitombo inosisa kutidetsera apo naapo petingadai tawirwa ngehosha yakasiyana-siyana uye kudzivirira hosha.

Mitombo imweni inoshanda zviro zvakasiyana siyana. Tikaningira nyamashi tinoona kuti kune mitombo inoshandiswa kuhina hosha dzakasiyana siyana uye imweni inoshandiswa kudzivirira hosha.

Maizviziya ere kuti mukati mundaramo medu kune mitombo inokona shandiswa kuti tidzivirire hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi yakabainaka yambo tinosisa kuipuwa kuzvibhehleya.

Igwinyiso remenemene tinoziya teshe kuti mukati mwendaramu yedu vantu vonosisa kupona ngemitombo kana veirwa kuitira kuti nyama dzavo dzinge dzakagwinya .

Kubudikidza ngekuenda kuzvikora, tinoona kuti vantu vakutokonawo kugadzira mitombo. Mitombo iyo inoshandiswa mukati mwezvibhehleya uye mitombo iyo inodzivirira hosha dzakasiyana-siyana

Zvine munakiro wazvo kana muntu eiti akakuwara oenda kuchibhedhlera ngokuti kundau kona ikweyo vanopuwa mutombo unodzivirira utachiona uye kunyaradza panopanda.

Nyamashi tikatarisa mukati mwendaramo yedu tinoona kuti kune mitombo iyo inoshandiswa kudzivirira hosha dzakaita segomarara, gomarara rechibereko, kuburikidza ngemitombo yatinenge ta...

Makambozvionawo here kuti mukati mwezvibhehleya vantu vanobaadetserwa yaambo. Tikaningira hakuna unopinde muchibhedhleya akadzoka akadaro asina kuponeswa kuburikidza ngemitombo.

Nyamashi unowu tinoziya teshe kuti mukati mwendaramo yedu vanthu vazhinji vanoenda kuzvibhedhleya ngekuti ndiko kwetinoona ruponeso Kona ikweyo kuzvibhedhleya kwakabaanaka maningi ngekuti kunohinwa hosha dzakasiyana-siyana.

Midziyo yatinoona mukati mezvibhedhlera yakabanaka maningi uye tinoona ndauya dzimweni dzinohloiwa ngazi dzevantu toronzerwa kuti tingadai time hosha iri.

Mikuvo umweni tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya, mune vantu vanoshanda mukuhloya nekuringira kuti muntu ungadai eirwara ngehosha iri. Vantu vona avavo vakabakosha maningi mundaramo.

Maizviziya ere nyamashi unouyu kuti muzvibhedhleya mune ndau iyo inoite kuti vantu vahloiwe, uye mundau yakona iyoyo ndimwo munoronzerwa muntu kuti ungadai veirwara ngehosha yakadai.

Mundau dzemuchibhedhleya, tinoona kuti mune ndauhe, dzinohloiwa vanthu, kuti vangadai vane hosha iri? Mundau umu munonyanya kuhloiwa gomarara rechibereko.

Ngendaa yekuti vantu tinodakarira kuenda kuzvibhedhlera. kuzvibhedhlera kwakanaka yampho ngekuti tinohinwa hosha dzakasiyana-siyana dzingadai dzakatimomotera.

Maizviya ere kuti mukati mechibhedhlera mune ndau idzo dzinohloiwa vantu kuti vangadai vaine hosha iri inopona pawari uye kuti inohinwa sei.

Mukati mezvibhedhlera mune ndau idzo dzino hinwa vantu kuti vantu vangadai vane hosha iri uye kana iri gomarara vanoona kuti voirapa sei muzvibhedhlera mwona imomo.

Mwaiziya ere kuti mukati mwezvibhedhlera mune ndau idzo dzinoshandiswa kuvheneka ngazi uye kuhloya kuti muntu ungadai aine hosha yakadini inopona paari.

Nyamashi unoo tinoziya kuti mukati mwezvibhehleya indau iyo inosisa kuhinwa vantu vane hosha dzakasiyanasiyana tikaringira tinoone kuti vantu vanosisa kuenda kuzvibhehleya.

Igwinyiso, nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwezvibhehleya, mune midziyo iyo inohloya muntu kuti ngazi yake inenge yakaema sei? kwozoitawo ndau inohlowiwa mutumbi wemuntu.

Gwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti hutano chiro chakakosha maningi. Ngeiyi ndaa tinosise kuenda kuzvibhedleya ngekuti kune midziyo inohloya mukati mwezvibhedhlera monaimwomwo.

Mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune ndau idzo dzinohloiwa vantu kuti vangadai vane hosha dziri uye mundau umwu munopinda madhokodheya chete.

Hutano hunosiyana siyana, uye vantu vanosisa kudzingwarira maringe ngezvehutano. Muntu unosisa kunge wendesa varumbwana wako kuzvibhedhlera kunohloyiwa.

Mwaizviziya ere nyamashi kuti varumbwana vanosisa kuenda kuzvibhedhleya kwona ukwo kwaanodetserwa maringe ngekuhloiwa kuti vangadai vane hosha iri inopona pavari.

Varumbwana vantu vakakosha maningi mukati mwenyama mwendaramo dzedu vantu ava tinosisa kuramba teienda navo kuvahloyesa kuzvibhedhleya varingirwe kuti vangadai vasina hosha here.

Vabereki wanosisa kuenda nevarumbwana wavo kuzvibhedhleya kunohloyiwa nekudetserwa ngekuti kuzvibhedhleya vantu vanohinwa hosha kubudikidza ngekupihwe mitombo dzinoshanda.

Munharaunda mwatinogara mune zvibhedhlera asi mukati mwezvibhedhlera zvonaizvozvo tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kushandiswa kubudikidza ngemadhokodheya .

Maiziya ere kuti mukati mezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyama. Midziyo iyo inosisa kushandiswa kuita mishando yakasiyana mukati mendaramo dzevantu, uye vantu vanosisa kubetsereka kubudikidza ndiyo.

Zvakadini kunaka kuti muntu woona midziyo yemuzvibhedhleya iyo inokuhloya kuti ikukombidze hosha ingadayi yakakumomotera mukati mwemutumbi wako.

Gwinyiso remene-mene mukati mezvibhedhleya tinoone kuti mune midziyo yakasiyana-siyana midziyo iyi inosise kushandiswa ngemadhokodheya pona pavanotihloya kuti vanase kuningira kuti chiinyi chingakonzera hosha.

Nyamashi uno tikaringira tinoona kuti midziyo inotengeswa, midziyo yemukati mezvibhedhleya yakanaka maningi ngekuti imweni inochengeterwa mitombo kuti irambe yeishanda.

Nyamashi unou tikapinda mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti vanhu vazhinji vanoshandemwo vanoshandisa midziyo yekudzivirirawo hosha dzimweni kuti dzisapapuridzwana kuti kune vantu vanenge vauya kuzvibhedhleya

Nyamushi unou tikaringira mukati mezvibhedhlera, tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana. Midziyo imweni inoshandiswa kuti vantu vahloyiwe muhosha dzakasiyana-siyana mundaramo.

Gwinyiso remene -mene teshe tinoziya kuti mundaramo mwedu tikaningira tinoona kuti mune midziyo yakasiyana -siyana. Midziyo iyi inosisa kudetsera pona apo patingadai teida kudetserwa.

Nyamashi unowu tikaringira mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune mitombo yakasiyana siyana uye mitombo iyi inosisa kungwarirwa mundau dzakasiyana siyana.

Munozviziya ere kuti muzvibhedhlera mune midziyo yakawanda maningi. Munthu ukasvika kuchibhedhlera weida kuhinwa wakaemera, unotombogariswa pashi. Midziyo iyoyo inoita kuti ugare.

Igwinyiso remene mene Tinoziya teshe kuti mukati mwezvibhedhleya mune mitombo yakasiyana siyana asi mitombo iyi imweni yacho inogara muzvidziyo zvatinoona mukati mwezvibhedhleya ngekuti dzinotontorera.

Mwaizviziya ere kuti midziyo yemuzvibhedhlera aiperi ngekuti yakabaawanda kwemene uye kuti inoshandiswa zvakasiyana siyana kuti mishando yemadhokodheya ive nyore.

Igwiniyiso remene-mene tinoona kuti mukati mwezvibheheya mune midziyo yakasiyana-siyana iyo midziyo inosisa kuita basa rayo nemwazvo kuburikidza nekuhloya ngazi yotibhuira kuti muntu unehosha yakadini.

Nedzimwe mukuwo tikaguma kuzvibhedhleya tinoona kuti kune midziyo yakasiyana siyana. Imweni midziyo inosanganisira movha dzatinoona mukati mwezvibhedhleya dzinosisa kutidetsera.

Mukati mwendaramo yedu, tinoona kuti muzvibhedhleya nyamashi unowu mwaane zvidziyo zvakasiyana-siyana. Zvidziyo izvi zvinoshanda yaampho ponapo patingadai teida kubetserwa kubudikidza ngekuhloiwa.

Nyamashi tinoringira toona kuti mitombo mizhinji inogara muzvidziyo mwetinoona kuzvibhedhlera. Izvi zvakanaka maningi ngekuti zvinobaatidetsera, pona apo petinenge teida mitombo.

Patinoguma muzvibhedhleya tinoona kuti munemidziyo yakasiyana siyana mudziyo iyi inosisa kushanda kutibetsera ponapo patingadai tine hosha yakatimomotera uye kuti tikwanise kuzohloyiwa

Igwinyiso remene-mene, tinoningira peshe toziya kuti vantu vazhinji tikaenda mukati mwezvibhedhleya. Tinosisa kunge teibetserwa maringe ngekuhloiwa ngazi yedu nemidziyo yemwo.

Nyamashi tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswemwo. Midziyo iyi inosisa kuita basa ravo nemwazvo pona pakuhina hosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo dzevantu.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inosisa kushandiswa nemuntu unenge arimwo uye inobetsera kuhina.

Taiziyei kuti mu zvibhedhleya mune midziyo yaka siyana siyana iyo inoshandiswa imweni midziyo ino shandiswa kuti vantu vane hosha yaka kura vakone ku atirepo pa chibhedhleya pona apapo veyi hinwa.

Maizviziya ere nyamashi unouyu kuti mukati mendaramo yedu tinosisa kunge teienda kuzvibhedhlera kundohloyiwa ngekuti kuzvibhedhlera kona ukoko kune zvidziyo zvinoshanda zvona izvozvo.

Nyamashi mukati mwemhatso dzatinogara tinoona kuti tikaguma kuzvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa ngemadhokodheya pavanotihloya ngazi yedu kuti ingadai ine hosha iri.

Maizviziya here nyamashi uno kuti mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kuzvibhedhlera kunohloyiwa nekuti kune midziyo yakasiyana siyana inokona basa ronaro rokuhloya .

Munozviziya ere kuti mukati kwezvibhehlera mune midziyo yakasiyana siyana. Imweni yemidziyo yatinoona ndiyo iyo inodetsera antu kuti vakone kufema pona apo pavangadayi vasisakoni kufema.

Ndedzimweni nguwa tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti vantu vanoendamo kunohloyiwa ngekuti mune midziyo inohloya ngazi kana mitumbi yemuntu.

Imweni mukuwo tinoringira toona kuti kakurutu kakurutu vantu vanoenda kuzvibhedhleya kunohlowiwa ngekuti kune midziyo yakhona inoita izvozvo. Izvi zvinodetsera yaamho mundaramo yedu.

Mukati mwezvibhedhleya tinoningira toona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana. Imweni midziyo inoshandiswa kuti vantu vajaire kurumba kuti vasabatwe nehosha.

Igwinyiso yemene mene tikapinda mukati mwezvibhedhlera tinoone kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inoshandiswawo kuti madhokoteya mishando yavo iite nyore pavanoiita.

Mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana -siyana iyo inoshandiswemo. Midziyo iyi inosisa kutibatsira uye kudetsera madhokodheya kuti basa ravo riite nyore.

Vanhu vazhinji tikarwara zvekukorera kana kuhamba patinopinda muzvibhehleya tinoona mune midziyo inokona kutihambisa kubudikidza nayo midziyo iyona inotidetsera yaamho.

Igwinyiso remene mene, teshe tinoziya kuti mukati mwechibhedhlera mune midziyo inoshanda zvakasiyana siyana. Midziyo imweni inoita kuti mishando yemadhokodheya iwe nyore kubudikidza ngekuhloya.

Maizviziya ere nyamashi unowu kuti mukati mwendaramo yedu kune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa muzvibhedhlera kuti basa remuzvibhedhlera riite nyore pakuita.

Teshe tinoziya kuti mukati mendaraunda dzatinogara mune zvibhedhlera. Zvibhedhlera izvi zvinenge zvine midziyo mukati mwazvo iyo inoshandiswa mishando yakasiyana siyana.

Ngendaa yekuti hosha aionekwi ngemadziso chete, kwakagadzirwe midziyo inonasira inoona hosha dzakasiyana -siyana muzvibhehlera.

Ngendaa yekuti muzvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana tinoona kuti vantu vazhinji vonoendamo kunohloyiwa kuti varonzerwe chokwadi chinonga chiri pamutumbi wavo chaita kuti nyama dzipande.

Ngendaa yekuti vantu vanoenda kuzvibhedhlera kunohloyiwa tinoona kuti tinobatsirika yambo kubudikidza nemidziyo iri muzvibhedhlera iyo ino shandiswa kuhloya ichibhuya gwinyiso.

Muntu ukarwara zviyani zvekutadza kana kufema chakanakira muzvibhedhlera ndechekuti mune muchina dzino kudetsera kuti ukwanise kufema kusvika wofema.

Ngeimweni mukuwo tikapinda mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana midziyo iyi inosisa kushanda basa rayo kuburikidza ngekuhloya yeibhuira vantu kuti vangadai vane hosha iri.

Maizviziya ere kuti mukati mwendaramo yedu, vantu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya kohloyiwa ngekuti kuzvibhedhleya kune midziyo iriyo inoita basa iri rekuhloya?

Ngeumweni mukuwo tikapinda muzvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana. Imweni midziyo inobatsira vantu vanorarama ngeurema kuti vakone kuhamba pona pevangada kuhamba.

Kazhinji kazhinji kachona tinoona kuti mitombo inogara muzvidziyo zvinenge zviri muzvibhedhlera. Midziyo iyi inobaashanda yaamho pakuchengeta mitombo ngekuti inotonhorera.

Maizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya pona pavanotihloya kuti mushando wavo uite nyore kuita.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti mukati mezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana-siyana. Midziyo iyi inosisa kunga yeitidetsera pona apo patinopinda mukati mezvibhedhlera kuti tidetsereke.

Ngendaa yekuti vantu vazhinji havachakoni kuhamba kubudikidza ngekukura, tinoona kuti muzvibhedhlera mune midziyo inonasirwa kuti vantu ava, vakwanise kuhamba veishandisa midziyo iyoyo.

Azvina mubvunzo teshe tinosisa kuziya kuti midziyo yemuzvibhendleya inodetsera. Ngekuti midziyo iyi tinoona kuti ndiyohe inoshandiswa pakuhloya ngazi kuti tizoronzerwa kuti tine hosha iri.

Nyamashi unowu tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda muzvibhedhleya kona kuno hloiwa kubudikidza ngedenda ravangadai vanaro vakahloiwa vanopuwe mutombo wekuti vahinwe.

Mundaramo yedu tinoningira toona kuti mitombo inosiyana siyana uye mitombo inosisa kutihina pane hosha dzakasiyana siyana kuti tikwanise kudetsereka pona apo patinenge tine hosha .

Mitombo imweni inorapa besha, kwoitawo mitombo imweni inorapa kana gotsorwa. Mizhinji yemitombo inorapa zvirwere zvandabhuya izvi inoita zvekumwiwa ngemvura.

Mukati mwezvibhedhleya tinopuve mutombo ponapo patingadai tazwa kuti tinehosha. Vanotipa mutombo votibhuira kuti tinosisa kuimwa mazuva manganai, uye kanganai pazuva.

Maizviziva ere kuti mukati mendaramo tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veidetsereka kuburikidza ngemitombo iriyo mitombo yanyamashi inohina hosha.

Igwinyiso remene mene tikaningira nyamashi tinoona kuti mitombo yabaawanda izvi zvinokhomba kuti hosha dziri kuwanda ngeiyi ndaa tinosisa kumwa mitombo semaronzerwo azvinenge zvakaitwa.

Nyamashi tinoona kuti mitombo mizhinji inodetsera yaambo ngekuti imweni mitombo inopedza hosha uye inodzivirira hosha mukati memutumbi wemuntu.

Kendaya yekuti vanthu vazhinji vanozwa hosha dzakasiyanasiyana kwakanasirwamitombo iyo inosisa kushandiswa ngemunthu unenge azwa hosha kuti iye kunyaradzwa.

Zvisina mibvunzo kana kupikisana, teshe tinozviziya kuti mitombo inoshanda ngemhando dzakasiyana-siyana. Kune mitombo inoitwa zvekudzodzwa koita mitombo iyo yekuti muntu unoita kunwa ngemvura.

Neumweni mukuvo tinoringira toona kuti mitombo mizhinji inonasirwa mukati mwezvibhedhleya. Kana kuti inonasirwa ngevantu vanoziya ngezvemitombo. Mitombo iyi tinosisa kuingwarira uye tinosisa kuimwa semabhuirwe azvinenge zvakaitwa.

Tikatarisa nyamashi tinona kuti mitombo yabawanda yaamho, uye mitombo inosiyana-siyana. Kubudikidza ngekuti muntu vabatwa ngehosha iri yakamumomotera panaapapo.

Mitombo mizhinji inogadzirwa ngevantu vanoziya ngezvemitombo, uye vanenge veiziya kuti mutombo uyu unohina hosha yakadini. Mukati mwemutumbi vemuntu izvi zvinodetsera vantu.

Igwinyiso remwene-mene mitombo inobahina hosha dzakasiyana-siyana mukati mendaramo. uye tinosisa kutore mitombo semaronzerwe azvinonga zvakaitwa mukati mwezvibhedhleya nemadhogodheya anenge atihloya.

Mundau zhinji tinoona kuti vantu vakarwara vanomwa mitombo, ngekuti vane gonda kuti mitombo unobaa hina yaampho hosha yeungadai uinayo.

Tikaringira nyamashi tinoona kuti mitombo inosiyana mukurarama kwedu, uye vantu vazhinji vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngemitombo yanyamashi iyi.

Zvemene mene tinoziva kuti mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi ngekuti tikaningira nyamushi unowu tinoona kuti mukati muzvibhedhleya ndimwo mwatakuona mitombo yeshe.

Gwinyiso remene mene, tinoningira kuti muzvikora vantu vanosisa kunge veifundiswa ndivo vantu ava vanofunda ndivo vanozoshanda muzvitoro zvinotengese mitombo votitengesere mitombo.

Mutombo kune mitombo inorapa maziso anorwadza. Mitombo iyi kakurutu inoita zvekusvinirwa kana kudonhedza twakaita tumvura mwukati mweziso kuti ihine maziso wona awawo.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira nyamashi unowu tinoona kuti mitombo inosiyana-siyana mwukati mwendaramo dzevantu, Asi ngendaa iyi vantu vanosisa kumwa mitombo semabhuyirwe azvinenge zvakaitwa.

Nyamashi mukati mwendaramo tinoona kuti mitombo yakasiyana siyana uye mitombo imweni inosisa kuhina hosha dzakasiyàna siyana tikaringira mutombo yanyamashi inosisa kuoneka muzvibhedhlera.

Kuti munthu ugare wakagwinya, unosise kumwe mitombo, kana ukabatwa ngehosha. Uye unosise kuteedzera mitemo yeunenge wapuwa nadhokodheya kuti wozotora mutombo wakona uwowo.

Maizviziya ere kuti mitombo yanyamashi mitombo yakanakisa yaambo. Ngekuti inoshanda mushando vayo kana kurikunyaradza panopanda vantu vanotozwa kunyarara pavanomwa mutombo.

Tikaninginra nyamashi tinoona kuti mitombo inosiyana siyana mukati mwendaramo uye vantu vazhinji vanosisa kutora mitombo yavanenge vapuwa kuzvibhehleya semaronzerwe azvinenge zvaitwa na dhokodheya.

Igwinyiso remene mene mitombo ino siyana mukati mwendaramo, kune mitombo inoshandiswa kunyaradza pangadai peipanda mukati mwemutumbi wemuntu.

Maizviziya ere nyamashi kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mutombo vantu vakatipa mutombo tatenga payani. Vanosisa kutironzera kuti mutombo vakona tinomboumwa sei kanganai pazuva.

Gwinyiso remene-mene mitombo yanyamashi yakabaanaka yaamho. Tinoona kuti mitombo iyi inohina hosha dzakasiyana-siyana pakati penyama dzemuntu, uye mitombo iyi tinosisa kuitora nemwazvo kuti iporese panopanda.

Mwaizviziva ere kuti mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi, khozi nyamashi unowu tinoringira kuti mitombo iriyo inosisa kuhina hosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo yevantu.

Mitombo mizhinji tinoiona kuti yakabaa naka yaambo uye mitombo iyi inotidetsera ponapo patingadai teyizwa kuti nyama dzedu dzinopanda inonyaradza pano panda pakona.

Maizviziya ere kuti mukati mwendau dzatinogara mune mitombo yakasiyana siyana ngendaa yekuti hosha dzakawandawo maningi dzinenge dziriyo ngendaa iyo anhu anosisa kuenda kuzvibhedhlera kunopuwe mutombo.

Ngeimweni mukuwo tinoone kuti mitombo yakanaka maningi uye mitombo tinosisa kuitora semitombo atisisi kuishandisa zvisizvo mukati mendaramo ngekuti vamweni vanoshandisa sezvinodhaka .

Mwaizviziya ere kuti mitombo yanyamashi yakasiyana siyana kune mitombo inoite zvekudzodzwa koita mitombo inoite ekumwiwa nemvura kana muntu aine hosha zvosiyana ngekuti une hosha iri.

Ngendaa yekuti vantu vazhinji vanoenda kuzvibhedhleya vanoenda kunopuwe mutombo mutombo iyi inosise kumwiwa semaronzerwe ezvinenge zvakaitwa mukati mwezvibhedhleya mwona umwomwo.

Mutombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi ngekuti yaidetsera pasina mutuso asi nyamashi kwaane mitombo yakabaanasirwa yaampo mutombo iyi inoshanda maningi.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yanyamashi inosanganisira idzo dzinodzodzwa, kuita idzo dzinomwiwa kuzoita uyo unoitwa zvekubhayirwa, asi dzeshe dzinohina hosha ingadayi iripa muntu.

Chero tikaningira, tinoona kuti mitombo inosiyana siyana mukati mwendaramo. Tikaningira he tinoona kuti mitombo ino hina hosha dzakasiyana-siyana. Ngeiyi ndaa tinosisa kutsvake mitombo kuzvitoro zvinotengeswa mitombo.

Nyamashi tinoona kuti mitombo yakabawanda yambo uye mitombo iyi inosisa kurapa hosha dzakasiyana mukati mwendaramo dzevantu kubudikidza kuti ngekuti tinenge tayipuwa ngemadhokodheya vanoziva ngezvayo.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka mainingi ngekuti inoshandiswa zvakasiyana siyana kune mitombo inoita zvekudzodzwa koita mitombo inoita zvekubairwa koita inoita zvekumwiwa nemvura.

Mwaizviziya ere kuti mukati mweupenyu vantu vanomwe mutombo kuti vahine hosha dzakasiyana siyana mundaramo dzedu. Vamweni vanotorarama nekumwa mitombo zuwa ngezuwa.

Imweni mikuwo teshe tinozviziya kuti, mitombo chiro chakanaka yaampho. Hino mitombo inosisa kudetsera vantu, avo vane hosha dzakasiyana-siyana, kuti vakone kugwinya, uye vadetsereke.

Igwinyiso remene-mene tikaringira mukati mwendaramo yedu tinoona kuti kune mitombo yakasiyana-siyana iyo inosisa kutidetsera ponapo patingadai tawirwa ngehosha.

Igwinyiso nyamushi unou tinoringira kuti mitombo inosiyana mukati mwendaramo ngekuti mitombo imweni inosisa kumwiwa zuwa ngezuwa kusvika muntu atamika.

Zvisinei teshe tinosisa kuende kuzvibhedhlera koodetserwa ngekuti tikaoneka tine hosha kuzvibhedhlera vanotipe mitombo wanyamashi, mitombo inoshanda yaamho kuhine hosha dzakasiyana siyana.

Utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo, ngekuti utano hunosisa kungwarirwa mukuwo ngemukuwo. Vantu vazhinji vanenge veikoshese kumwe doro vasikakoshesi utano, asi munthu ukarwara unosisa kupuwa mutombo.

Igwinyiso, nyamashi uno tinoona kuti utano chiro chakakosha maningi mundaramo, ngekuti ukasawe neutano haugwinyi. Kuti uwe neutano unosisa kumwa mutombo dzinobvisa hosha.

Zvisina kupokana teshe tinoziya kuti mitombo yakambaanaka maningi, uye tinosisa kumwa mitombo apo patinenge taronzerwa ngemadhokodheya kuti timwe mitombo yakona. Tisaitora peshe peshe.

Nyamashi uno tikapinda mukati mezvibhedhleya, tinoona varumbwana vanenge veibetserwa kubudikidza ngekuhloiwa kuti vangadai vasina hosha ere, uye varumbwana ava vanodzivirirwa kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Mwaiziya ere kuti karetu vantu vaienda nevana kuzvibhedhlera kun'anga. Asi nyamashi unou tinoona kuti varumbwana vakuendwa navo kuzvibhedhleya. Ngekuti vanobahinwa zvemene-mene kwona ikweyo.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera mukuwo ngemukuwo kuti vandohloiwa maringe ngehutano hwavo ngekuti vantu ava kazhinji kazhinji ava bhuyi kuti pane pano panda saka ngenyaya iyi vanosisa kuenda kundohloiwa.

Zvemene mene tinoningira kuti varumbwana vantu vakakosha maningi mukati mwendaramo yedu uye varumbwana vanosisa kunge veihinwa kuhosha dzakasiyana siyana munguwa dzeshe.

Igwinyiso yemenemene iyi tinoningira kuti mukati muzvibhedhleya tinoona varumbwana vanouya kunozvinwa izvi zvinobetsera yambo kubudikidza ngekuti varumbwana vanorwisa kubva kuhosha dzakasiyana siyana.

Maizviziva ere kuti mukati menharaunda dzatinogara varumbwana vanosisa kuendwa navo kuzvibhedhlera kuti vadetsereke ponapo kuburikidza ngekupuwa mutombo uwo unovadzivirira kubva kuhosha.

Gwinyiso remene mene varumbwana vanosisa kunge veyihloyiwa mukuwo ngemukuwo uye kuoneka kuti havana hosha here inopona pavari uye vadzivirirwe kuhosha dzizhinji.

Varumbwana vantu vakakosha maningi. Ngeiyi ndaa tinosisa kuvachengetedza varumbwana vedu uye vanosisa kunge veihloyiwa urwere kuti ahupo here pavari.

Nyamashi unou tinoziya kuti varumbwana vanosisa kuendwa navo kuzvibhedhleya kuti varambe vakahloiwa maringe ngengazi yavo kuti vadetsereke pona apo pavanenge vazwa kuti nyama dzavo dzinopanda.

Tikaningira mukati mwendau dzatinogara varumbawana vedu vanosisa kuendwa navo kuzvibhehleya kuti vanohloyiwa kuti vangadai vasina hosha ere inopona pavari.

Mundaramo yedu tinoziya teshe kuti kakurutu kakurutu varumbwana vanosisa kuramba veihloyiwa maringe ngezveutano hwawo kuti vadzivirirwe kuhosha dzakasiyana siyana.

Varumbwana vanosisa kuendwa navo kuzvibhedhlera mukuwo ngemukuwo kuti vanodzivirirwa kubva kuhosha dzakasiyana siyana ngekuti varumbwana ndivo ramangwani redu ratakatarisira kuti vachazotibetsera.

Vantu tinobakoshesa varumbwana ngekuti varumbwana ndiro remangwani redu. Vantu ava vanosisa kuramba vakangwarirwa, veihloyiwa kuti vangadai vasina hosha ere inopona pavari.

Tikaningira nyamashi unouyu tinoona kuti varumbwana ndivo vantu zvakakosha mukati mwendaramo yedu vanosisa kuramba veiendwa navo kuzvibhedhlera kuti vanopiwa mitombo inodzivirira hosha.

Imweni mukuwo tinosise kuenda nevarumbwana vedu zvibhedhlera kuti vanohloyiwa uye kuti vanopiwa mitombo idzo dzinodzivirira hosha mukati memutumbi yavo ngekuti vanobatwa nehosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso rememene, tikaningira nyamashi tinoone kuti mukati mwendaramo dzedu vantu vazhinji tinosisa kudetsereka kubudikidza ngekuende kuzvibhedhlera kwona iyo kwetinohloiwa.

Mitombo yakudhaya yaiya mitombo yakanaka maningi. Ngekuti tinoona kuti vantu vaingwarirwa upenyu hwavo kubudikidza ndiyo mitombo iyi. Hino muntu unosisa kuenda kuchibhedhleya kobetsereka.

Mezviziya here kuti nyamashi uno uyu, muntu unosisa kudzingwarira kubva kuhosha dzakasiyana siyana idzo dzinenge dziriyo mukati mehupenyu hwako. Unosisazve kuenda kuzvibhedhlera kundohloyiwa.

Igwinyiso tikaningira nyamashi tinoona kuti utano chiro chakakosha yaampho. Utano chiro chinosisirwa kungwarirwa ngemuntu weshe uye kuti muntu adzivirire hosha hunge ane utano.

Ingwinyiso remenemene tinoona kuti mukati mwemutumbi mwemuntu munobatwa nehosha dzakasiyana siyana kana muntu akasadzingwarira ngeiyi nda tinoti vantu ngavaende kohloyiwa kuchibhedhleya.

Gwinyiso remenemene hutano hwakakosha maningi kunyanyanyanya hutano hwemunhurunjee hwekuti hunoita kuti tidzivirirwe kubudikidza ngekuzvichengetedza uye nekufundiswa nevanoziya nezvazvo.

Zvakadini kunaka umweni munthu kana uchidzingwarira, uchiziva kuti ukabva kuchimbuzi woshambe nyara. Pona apo peunenge wabva kuchimbuzi, unosisa kunga weishamba nyara ngesipo.

Nyamashi unowu tinoona kuti muntunje unosise kuzvingwarira maringe neutano hwake uye unosise kunge eiziya zvakakoshera utano hwake ngekuti, ndizvo zvinoite kuti arambe akagwinya.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwendaramo yedu tinoona vanhu vakasiyana siyana. Kune vanhu vane utsanana. Kune vanhu vane uchapa utsvina hunosemesa asi munhu unosise kugara wakachena.

Mwaiziya ere nyamashi uno kuti muntu unosisa kudzingwarira uye muntu unosise kuve une utano asi kuti uziye kuti une utano hunge waenda kuchibhehleya kunohloyiwa.

Igwinyiso remene- mene, muntunje unosisa kudzingwarira mbune, kuti uziye kuti wakakosha. Ngendaa iyi, unosise kumwe mvura yakachena mukuwo dzeshe, unosisahe kushambe nyara pona paunobva kushandise chimbuzi.

Ponapo muntu paanenge azwa kuti une hosha unosisa kuenda kuchibhedhleya kuti arapwe mukuwo wake uchiripo izvi zvinodetsera yaambo kuti muntu ahinwe ngenguwa.

Saka nyamashi tinoona kuti zvitoro zvonotengesa mutombo yakabaidira yaampho mukati mentaraunda yatinogara izvi zvinobetsera kakurutu ponapo patinenge teida mutombo .Atihambi mumango mukuru .

Mukati mwendaramo yedu tikazwa kuti tine hosha tinokona kuenda kuzvubhedhleya, asi vekuzvibhedhleya vanotitamira mitombo votinyoreta tsamba yekuti tindotsvaka mitombo mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo.

Zvemandoro kwati tinoningira toona kuti zvitoro zvinotengeswa mitombo zvakatekeshera ngenyika mukati mendaraunda dzatinogara ngeiyi ndaa tinosisa kuzviona pasinde nezvibhedhlera kuti tisazohamba mikuru mimango.

Mwaizviziya ere kuti muzvitoro zvinotengese mitombo, vantu vayani vanobaatirengesere mitombo vanonga vakatobaafundira zvona izvozvo. Izvi zvakanaka maningi ngekuti zvinoite kutisafa tapuwe mutombo usiwo.

Ngendaa yokuti tinenge tatama mitombo muzvitoro kuzvibhedhleya tinosisa kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo zvona izvozvo kakurutu hazvitami mitombo.

Nyamashi unowu tinoningira toona kuti zvibhedhleya, indau yakanaka maningi, asi tikatama mitombo kuzvibhedhleya, tinosisa kuenda kuzvitoro zvinotengese mitombo, zvootidetsera.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvimwe zvecho zvinosisa kunge zviripasinde nezvibhehlera kuitira kuti vanhu vasazohamba mumango mukuru vachitsvaka zvitoro izvi

Igwinyiso, mukati mwendaramo tinoona kuti zvibhedhleya zvikatame mutoro, mutombo tinoenda kuzvitoro zvinotengese mitombo, kuti zvititengesere mutombo wakona unenge watamika.

Igwinyiso tikaringira mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinoona kuti zvitoro izvi zvinenge zvine vantu vanoziya maningi ngezvemutombo tinosisa kuvayayeya pavanotironzera kuti mitombo yacho toitora sei.

Zvakadini kunaka akhiti woye kwenda kuzvibhedhlera topuwe mitombo kana tautamawo utombo wakhona topuwe tsamba yekuti enda wootsvake mutombo kuzvitoro zvinotengesa mitombo. Kuzvitoroko kune vantu vanotitengesera.

Zvibhedhlera zviro zvakanaka maningi mukati mwendaramo ngekuti zvinodetsera vantu nekuvapa mitombo asizvikatamawo mitombo zvinonyore tsamba kuti muntu aende kotsvake mitombo muzvitoro.

Gwinyiso remene-mene mukati mezvitoro zvinotengese mitombo tinoona kuti zvitoro izvi zvinenge zvine mitombo dzeshe dzatingada asi zvinoda kuti uuye netsamba kuti dzizokutengesera mutombo vakona.

Ngendaa yekuti mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti tikatame mitombo tinosisa kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo. Izvi zvinoita kuti tibetsereke yaamho mukupuwa mutombo.

Zvakadini kunaka mbune kuti muntu iwewe uzvichengetedze kuburikidza ngekuziya zviro zvakanaka maningi uye ukazwa kuti une hosha, wototsvaga mutombo. muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvitoro zvakanaka yampho mukati mwentaraunda. Ngekuti zvinotidetsera ponapo patinenge teida mutombo zvinenge zvinawo mutombo wakona totoupuwa totomwa kuti tidzinge hosha.

Igwinyiso remene mene tikaringira nyamashi unou tinoona kuti zvitoro zvinotengese mitombo zvakabaawanda maningi uye zvitoro izvi zvinosisa kubvunza tsamba kuti muntu atenge mutombo.

Zvemene mene tikaringira nyamashi unouyu tinoziya kuti mukati mendaramo yedu, vantu vanokwanisa kudetsereka kubudikidza ngekunge vafundiswa maringe ngezvehutano hwavo.

Hosha ikaita mukurumbira maningi mukati mwemu ganga tinoona kuti vantu vekuzvi bhedhlera vanouya vei fundisa maringe ne hosha yona iyoyo kuti yorwiswa sei mundaramo dze vantu.

Mukati mwentaraunda dzetinogara tinoona vantu vanohamba vakabata zvikwangwari, veifundisa maringe ngezveutano, ngekuti utano chiro chakanaka maningi, mukati mwendaramo.

Maizviziva here zvamashi kuti utano chiro chakakosha maningi ngeiyi ndaa vandu vemuzvibhedhlera vanohamba vakabata zvikwangwari vechifundisa maringe ngehutano kana kuti hosha dzinodzivirirwa sei.

Ngekuti hosha inenge yaita mukurumbira mukati mwendau tinoona kuti vekuzvibhedhlera vanohamba vakabata zvevanenge vakabata veifundise vantu maringe ngezvehosha yakhona.

Gwinyiso remene mene vantu vemuzvibhedhlera vanopota veiuya kwatinogara kuti vatifundise maringe nezvehosha yakurumbira mundaraunda uye kuti inohinwa sei.

Ukazw vantu vamoshedzera kuti uyai tishongane tibhuyirane ngezveutano, unosise kuenda ngekuti utano chiro chakakosha maningi. Kwona ikweyo vantu vanofundiswa maringe nezveutano.

Igwinyiso remene-mene tinona kuti mukati mwendaramo yedu. Vantu vekuzvibhedhleya vanopota veiuya kotifundisa maringe ngezvehutano kwedu, uye kuti touchengetedza sei utano hwacho.

Gwinyiso mukati mwendaramo yedu tinoona kuti mukaita hosha yanetsa mundaraunda vantu vekuzvibhedhleya vanohamba veifundisa maringe ngezve hosha yona iyoyo kuti yorwisa sei.

Mai zviziya ere kuti nyamashi unowu kune vantu vano hamba vakabata zvi kwangwari vei fundisa vantu maringe ngezve utano ngekuti utano chiro chaka kosha maningi mukati mwe ndaramo.

Igwinyiso remene-mene tikaningira nyamashi tinoona kuti mukati mendaramo yedu vantu vazhinji vanosisa kudetsereka kuburikidza ngekufundiswa maringe ngezveutano izvo zvinoite kuti vantu vakure vakangwara.

Nyamashi tinoona kuti vanthu vechidzimai vanosisa kuramba vakaenda kuzvibhedhleya kunohloyiwa maringe ngeutano hwawo kunyanyanya utano hwechibereko uhwo hunobatwa ngeutachiona hwegomarara.

Mwaizviziya ere kuti utano hwendombi nemadzimai vanosisa kunge veivhenekwa hosha yegomarara rechibereko mukuwo ngemukuwo.

Mwaizviziya ere, kuti utano hwakakosha maningi mukati mwenyama dzevantu. Ngekuti tikaringira nyamashi, tinoona kuti vantu vanenge veikoshesa utano. Kunyanya-nyanya vantu vechidzimai vanosisa kuvhenekwa chibereko

Igwinyiso remene-mene tinoona kuti vantu vazhinji vechidzimai vanoramba veiende kuchibhedhleya. Indaa yekuti vanonge vachida kunohloiva kuti varingirwe kuti chibereko chavo hachina utachivana ere vegomarara rechibereko.

Ngendaa yekuti teshe tinoziya zvinoitika mundaramo dzemadzimai vanobatwa ngegomarara rechibereko vakasadziirirwa ngedaa vanosisa kuramba veinda kuzvibhedleya koonekwa.

Igwinyiso remene-mene tikaringira nyamashi yono uyu tinoona kuti mukati mendaramo yedu. Chiro chakakosha maningi utano, uye vantu vechidzimai vanosisa kuramba veivhenekwa chibereko chavo choonekwe kuti hachina utachivana here.

Ngendaa yekuti vanthu vazhinji vanosisa kunge veihloyiwa chibereko chavo, vanthu vechidzimai. Vanthu vanoenda kuzvibhedhleya veipuwa mutombo wokudzivirira gomarara rechibereko.

Gwinyiso remene mene teshe tinozviziva kuti mukati mendaramo yedu vantu vechidzimai vanosisa kunge vechivhenekwa chibereko chavo chionekwe kuti chingadai chisina hosha yegomarara remuchibereko.

Zvakadini kunaka kuona kuti munhu ungadayi eihloyiwa maringe ngezvechibereko chake kuti asazoshaishirwa pona apo paanenge ooda kubara vana, chibereko cheirwadza.

Muupenyu hwedu tinoona kuti madzimai kana ntombi vanoenda kuzvibhedhlera mukuwo ngemukuwo kohloyiwa matenda nehosha. Izvi zvinodetsera kuti vadziwirire hosha dzinobata madzimai.

Munozviziya here kuti hutano hwakakosha maningi mukati mendaramo yevantu vechidzimai. Vantu ava vanosisa kuzvingwarira kubudikidza ngekuchengetedza utano hwavo uye kuhloyiwa mukuwo ngemukuwo.

Maizviziya ere kuti mukati mendaramo dzedu vantu vechidzimai vanosisa kuramba veivhenekwa chibereko chavo kuti chionekwe kuti achina ere hosha ingadayi yeipona pachiri.

Mukati mwezvibhedhleya, mune midziyo iyo inoshandiswa ,kuti kana muntu akakuwara unoisirwa kuti akwanise kuramba ,eihamba, asi unonge eipuwa mutombo wekunyaradza panopanda.

Mitombo inosiyana-siyana mukati mwendaramo. Kune mitombo inopuwa vantu vanoita zvekurumba ponapo pavanenge vakuvara kana kuti veyida kuona simba, vanopiwe mitombo.

Nyamashi tinoona kuti mitombo yakasiyana siyana mukati mwentaraunda tikaringira tinoona kuti kune mitombo iyo inohina muntu paanenge akuwara kubudikidza ngemutambo yakaita sebhora mitombo iyi inohina.

Maizviziya ere kuti muntu ukaita mukuwo wakareba maningi usikazii kurumba, mukore waunorumba unokona kutokuwara murenje wako? Asi ukakuwara usathya, ngekuti muchibhedhleya kune mitombo inohina izvozvo.

Eya igwinyiso remene- mene mitombo inosiyana mukati mendaramo dzevantu ,uyo kune mitombo inoshandiswa kuhina pangadai akuwara kuburikidza ngekurumba .

Muntu ukakuwara murenje wako ,pona apo paunenge weirumba ,ukaenda kuzvibhedhleya kune midziyo inokutoya kuona kuti ,auna kuguka ere makodo ako, upuwehe mutombo wekunyaradza panopanda..

Mwaizviziya ere nyamashi unou kuti mukati mwezvibhedhlera ndimwo mune midziyo yakasiyana siyana iyo inokwanisa kuhloya ngazi yomuntu yozomubhiira kuti ungadai aine hosha iri.

Mukuwo unowu watorarama tinoona kuti mudziyo yemuzvibheleya yabawanda maningi uye mudziyo iyi inosisa kutibetsera ponapo patoda kuhinwa hosha dzakasiyana siyana .

Ngenda yekuti mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune vantu vakawanda maningi uye kuti vantu ava vakasike kubetsereka kune midziyo inoita basa nemazvo yeirumba .

Tikaningira nyamashi tinoone kuti vantu mukati mwezvibhedhleya anoshandisa midziyo yakasiyana siyana iyo midziyo inohloya kuti muntu ungadai aine hosha yakadini.

Igwinyiso remene-mene, nyamashi tinoningira kuti mukati mwezvibhedhlera vantu vazhinji vanoendamwo ngekuti vanenge veida kudetserwa. Muzvibhedhlera mune midziyo yakabaanaka yambo inohloya ngazi yemuntu.

Munozviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya, mune ndau iyo yekuti inochengeterwa zvidziyo zvemuzvibhedhleya. Zvibhedhleya, mune midziyo yakasiyana-siyana inoshandiswemo kuhina hosha.

Muzvibhedhleya tikagumemo tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kushandisaa ngemadhokodheya kuti vavheneke vanhtu uye varingire kuti ropa riri kurumba zvakanaka ere mumutumbi wemuntu.

Ngendaa uekuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana, tinoringira kuti vantu vanosisa kuendemo pona apo pevanenge veida kunohloyiwa ngazi ngemidziyo iyi.

Utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo yedu nekuti tinoningira kuti utano hunosisa kungwarirwa ngeiyi ndaa vantu vanosisa kunge veivhenekwa utano hwavo munguwa dzeshe dzeshe

Zvakadininkunaka kuona muntu weienda kuzvibhedhleya kunohloiwa, ngekuti kuzvibhedhleya tinohloiwa zvemene-mene, kubudikidza ngemidziyo yatinoona mukati mwona mwechibhedhleya.

Nyamashi unou tikaningira tinoona kuti mitombo yekudhaya kakurutu yaishandiswa nen'anga. N'anga ndidzo dzaienda kotsvake mitombo iyi dzounasira kuti dzizopa vantu vane hosha.

Maizviziya ere kuti mitombo yekudhaya yaishandiswa ngen'anga kakurutu. Ndidzo dzaiziya mitombo iyi, ndidzo dzaikomba kuti uyo mumbuti uyo unohina chakadai asi veitohina.

Maizviziya ere kuti mitombo inosiyana siyana mukati mwendaramo tikaringira mitombo yekudhaya vanntu vaikume mashakani votogadzire mitombo yakasiyana siyana inohina hosha.

Maizviziya ere kuti muksti mwendaramo dzedu vanthu vekudahya vaishandisa mitombo yekudhaya iyi yaihina hosha dzakasiyana siyana iye yaimbashanda kwemenemene.

Igwinyiso, mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi ngekuti yaihina hosha dzakasiyana-siyana mukati memutumbi wemuntu uye vantu vaiuwona pasina mutuso wevanenge vadusa.

Nyamashi mitombo inosiyana-siyana, kune mitombo yaishandiswa karetu, iyo yasanganisira mashakani anagedhlani nedzimweni miti dzakasiyana-siyana,

Mitombo yekudhaya inodetsera. Tikaningira kune mitombo yakaita sezumbani iro rinoshandiswa kunyaradza muntu ungadai ane gotsorwa kana besha.

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka maningi tikaningira nyamashi tikaona kuti mitombo iyi imweni yacho inogara muzvigulani umo mainenge ichida kutonhorerwa irambe ichishanda .

Ndaramo inosiyana. Kudhara vantu vaishandisa mitombo iyo yavaitsva mukati mwemwakwenzi vouya nayo pamakanyi pavo votogadzire mutombo kurape hosha.

Mitombo yakudhaya yaiva mitombo yakanaka yaamho. Ngekuti mitombo iyi tinoona kuti vantu vazhinji vaidetsereka kubudikidza ndiyo mitombo yakona. Nyamashi unouyu tikaringira tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kushandisa mitombo iyi.

Mwaizviziya kuti mitombo yekudhaya imweni yacho yaitoiye muriwo wetinoryisa sadza nyamashi. Tikaningira kune guku. Guku raishandiswa kututsira ropa mukati mwengazi yemuntu.

Zvemene-mene teshe tinoziya kuti tikaenda kumakanyi kune mbiti dzakawanda. Tinoona kuti mbiti idzona ndidzohe mitombo dzinoshandiswa ngevantu vanogara kona ikweyo ngekuti inobarapa zvemene-mene.

Kudhaya kwaiya kusina mitombo yechiyungu iyani, asi taiona kuti vantu vairararama .Vaipona ngemitombo yekudhaya, yavaishandisa mundaramo mwavo.

Ngendaya yokuti mitombo inoshiyana mundaramo tinoringira toona kuti vantu vanosesa kubetsereka kubudikidza ndekushandisa mitombo uyu kudhaya ndokuti yaya isina chipomerwa padera payo

Ngeumweni mukuwo teshe tinoziya kuti mundaramo yedu tinoshandisa mitombo yekudhaya mitombo iyi yaibashanda yambo kuhina hosha dzakasiyana siyana mukati mendaramo.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti mukati tinoringira toona kuti mune mitombo yamo. Asi vantu vekare vaishandisavo mitombo yavovo iyo yaihina hosha.

Zvakadini kunaka mundu kuti uwone uchidetsereka ponapo paunozwa kuti unehosha karetu vantu vaishandisa mitombo yekudhaya kuti vakwanise kuhin'a hosha dzakasiyana siyana

Ngeumweni mukuo tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya munenge mune mitombo yatinoonamwk mitombo iyi inoshanda kona ikweyo asi kune imweni mitombo yataionao mumagwasha yeishanda.

Igwinyiso remene-mene mitombo yekudhaya yakasiyana nemitombo yanyamashi nekuti mitombo yekudhaya imweni yakona yaitsvakwa mumagwasha asi yanyamashi tinoyiona muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Nyamashi tinoona kuti mitombo yekaretu ichiri kushanda kubudikidza ngevantu vachiri kuziya ngezvayo avo vanoitsvaka mukati mwendaramo. Mitombo iyi vantuvazhinji vaiiona pasina mutuso.

Mitombo inoshanda kakurutu tika ningira mitombo yekudhaya imweni yacho yaiya mashakani imweni yacho yaiya guku imweni yacho yaiya zumbani asi dzeshe dzai hina hosha dzaka siyana.

Nyamashi mitombo yekudhaya yasara nevantu vashoma vanoziya ngezvayo. Vamweni vanoziya ngezvayo vakabapera kufa kudhaya-dhaya kwemene.

Ngenda yekuti mukati mwendau dzatinogara tinoona kuti mune mitombo iyo, mitombo inenge iri miti tinokuma mahakani totonasire mutombo zvakabanake maningi.

Nyamashi tikaringira tinoona kuti vantu vekudhaya vaishandise mitombo idzi pasina mutuso. Asi nyamashi unouyu tinoona kuti yakutengeswa mukati mwemataundi nevantu vakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene mene, tinotingira kuti mukati mwezvibhedhleya hamuna mitombo yekudhaya. Mitombo yekudhaya taiiona mumagwasha. Taiona mumagwasha tinokume mashakani kana embuti touya tomatswa togadzire mutombo.

Mwaiziya ere kuti mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka yaambo uye mitombo iyi yaishanda kuhina hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi vantu vaiitsvaka kana mumakwenzi vouya nayo votonasira mutombo.

Nyamashi unowu tinoningira kuti, vantu vazhinji, vanosisa kupuwa mitombo yekuhina ngekuti mitombo yekudhaya yaihina isinazve chipomerwa padera payo.

Ngwndaa yokuti mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vandu vekudhaya vaishnadisa mitombo iyoo yaviona mukati mwemagwasha mitombo iyi yaiya mitombo yakanaka yaambo ichipedza hosha.

Kudhaya kwemene vantu vaishandisa mitombo dzavaitsa, vantu vaishandisahe mbiti dzakasiyana-siyana kuti dzigadzire mitombo dzaihina hosha dzakasiyana-siyana.

Ngeumweni mukuwo tinoona kuti vantu vazhinji, vaishandisa mitombo ye kudhaya, asi mitombo yekudhaya iyi yaibaanesa kutsvaka, ngekuti mwaikona kutohamba mumango mukurutu mweitsvake mutombo.

Nyamashi tikaningira mukati mwendaramo tinoona kuti vasharukwa vevantu vaishandisa mitombo yakasiyana -siyana kuhina hosha imweni yaiya mashakani yekugadzira mitombo.

Tikatarisa ndaramo yedu tinoona kakurutu kuti mutombo yekudhaya yakabaa naka maningi maruru wakabaita maninji akwe kunasirisa mitombo iyi ngekuti iii inohina.

Maizviziya ere kuti mukati mwendaramo yedu vasharukwa vaishandisa mitombo yekudhaya mitombo yekudhaya yaisangandisira vanagehlani iro rairapa muntu une maronda.

Tikaringira nyamashi tinoona kuti mitombo mizhinji yakona yaiya mitombo yatinoona mumagwasha. Mitombo iyi yaishanda yaambo kuhina hosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo.

Mukore wa nyamashi unowu tinoona kuti mitombo ye karetu imweni yacho yaiya michero vantu vaito tora vorya veito hina hosha apa vanenge vei torya zve muchero.

Gwinyiso remene mene tinoningira kuti karetu karetu vantu vaishandise mitombo iyo yavaisima kana paberere pembuzi yawo vozwe hosha votokuma kuti vanasire mitombo.

Igwinyiso nyamashi unowu tinoringira kuti vantu vekudhaya avasaienda kuzvibhedhleya asi vairamba vakagwinya izvi zvaikonzerwa ngekuti vaishandisa mitombo yekudhaya iyo yavaitsvaka mumagwasha.

Tikaningira tinoona kuti hosha dzakudhaya dzaipedzwahe ngemitombo yakudhaya. Kunyangwe nyamashi mitombo yakudhaya iyi iri kuhina hosha idzi. Mitombo iyi yaisanganisira ana zumbani.

Igwinyiso remene-mene tinoziya tese kuti mitombo inosiyana -siyana mukati mwendaramo dzedu. Hino ngeiyi ndaa tinosisa kupuwe mitombo yekudhaya ponapo patingadai tabatwa ngehosha.

Mwairiziya ere guku, guku raishandiswa semutombo unotutsira ropa mukati mwemwiri wemuntu uyu mutombo uyu waishandiswa ngevantu vana muzvere.

Igwinyiso remene-mene. Tikaningira nyamashi unowu tinoone kuti mitombo yekudhaya yakabanaka yaampho, uye mitombo iyi inoite kuti mishando ive nyore mukati mwendaramo dzevantu.

Ngeumweni mukuwo teshe tinoziya kuti mitombo yekudhaya imweni yacho yaiya itori michero kana muriwo wekutoryisa nesadza wemene. Muriwo uwowo ndiwo waitohinazve hosha dzakhona.

Mitombo yekuddhaya yaiya mutombo yakanaka asi kakurutu vantu pavaihba mumango mukurutu veitsvaka mitombo iyi vaibarwadziwa yaampo zvakapeisira zvoita kuti vabhadharise.

Ngekuti mitombo inosiyana-siyana mukati me endaramo. Kune mitombo yaishandiswa yekaretu iyo yaikwanisa kuhina hosha dzeshe, zvichisiyana kuti muntu une hosha iri.

Umweni mukuwo taiona vasharukwa vei pinda mu makwasha karetu ko tisikazii kuti vaito tsvake mitombo mitombo dzeku dhaya dzaiya mbiti kana mashakani ekumwa oto gadzira mitombo.

Ngeumweni mukuwo tinoona kuti mitombo yekudhaya yaiya yakabanaka yambo asi mitombo iyi yainyanya kushandiswa ngen'anga ndidzo dzitsvaka mukati mwemagwasha dzouya dzotengesera vantu.

Nyamashi unoo tinoona kuti kune vantu vasingatombogumi netsoka dzavo pachibhehleya ngekuti vantu ava vachiri kushandisa mitombo yekudhaya iyo yavanoona ichivaitira pavari.

Mitombo yekudhaya yaishandiswa ngevasharukwa vomene. Kudhaya -dhaya kwomene ngekuti mitombo iyi yaihina hosha dzakasiyana- siyana. Vantu vaipeisira votobaida zvemenemene.